Inzu nziza cane, ifise amatara atatu yose yakije. Inkingi ndende, yubakishijwe isima. Ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe.

Ishure shingiro ryegukira i komine ya Kanyosha, ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi rifise inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Amashure, meza cane, ateye igomwe; igicu, kirimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'iryera; akarima keza cane, karimwo utwatsi dutotahaye.